hayssan boncco hiixxidinne gaaamo woykko maahe itte mayidinne utiza asatara issi adde qas kareththa koote mayi uttides.

nu dere gaammo cima asati shiiqidinne maata be kushen oyqidinne gaammo dunguza mayidi yoo masqala yoo yoo masqala yoo gishe deettes.

hayssanii qasseka issi demba gade giddon gammo asati cima asatinne yelaga asati shiiqidinne maatatanne kallota ba kushen oyqqidi eqqidi dizayssa bessee

issi gezzetti ekkida bessani issi keeththe daaro wodda malay yiidi kundirsin asati ha keeththay karen eqqidinne haasayettishe izeti dizayssa qoncisees

Ay qoncisana koyde giikko issi waraqata masatizayssi zaaaletidi dizayssa bolla ichashu kushey masatizayssi dizayssa sa7aleti di din iza garsera issi fetetha parke gizayssi dees.

issi aayadara uttada gashe naae hada katabisashe iza dizayssanne qasseka haratikka betara naagishe izeti dizayssa qoncisees

hayssan tani beyiza mala gidikko issi xaraphe bolla ciishshaydin gita gita mantha ashati shiiqidi uttidi dizayssa qoncisees

asati kaame giddora bishe dizayssanne qasseka issi karetha aawadayssi booththa laxana may7idinne huphe bollaka qacidi uttidi ha xeellees

hayssan aaze tani ba ashe dizayssi giikko daro asati shiiqidinne issi mala qoofe be huphe bolla woththidinne hayssa issi medho booththa shurabe may7dinne uttididi dizayssa bessees

Hayssan imathati yiidinne wodoro masatizayssa hayssa ufayssa gallassan asi yishin duuthidi imathi geliza miishay qasheti uttin asazi yiidi duuthana gish dees

keehippe daro asati gaammo dungozanne dumma dumma may7o may7ida asati issi bessane shiiqidinne izati daro asati uttidayssa ha misilesi keehippe nuus qoncises goossakko

hayssan tani beyizayssi aazey giikko shubon keshetidi dizayssa gaaththani daro asati geli uttidinne ciishati dumma dumma lo7izayssati dizayssa xeelletii

Hazayizakeehippe dhumi ekkida bessani qoodan keehi daro asati shiiqidinne izati ay ooththizakkokka eretenna gi shiiqidi izati dizayssa hayssi nuus qoncisees.

Ha misilezan tani beyishin issi caala poolise dayssi qanthera zhar7atti ekkiday woykko borceti ekkidayssi uttidi ba duuna doydi dizayssa qoncisesko.

Issi macasa daara tukke uttada pentishashe dawus ha tukeza uyanas shiiqida woykko xeeysettidi yida asati shiiqidi uttida.

hayssan qasseka nu dere gaammo asati shiiqidinne ba afalatanne daro pooxata gaammo dunguzata aadhdhidayti aadhdhidayti may7in issi bessan shiiqidi uttidi doosona guussikko

Tani beyiza wode daro caala woykko cimmida asati shiiqidinne issi bessan salo medho oykqida oyde bolla uttidi deeta

issi macasa aypeso dinbilale daara ha be ashenne ba kushen mayke oyqada gammo dunkuza xibabenae dadettida pooxa woykko apala may7adus

Hayssan qassekka macca asatinne atuma asati giigidinne issi bessan izati uttidi muletikka be ayfe laalidi ha xeelishe dizayssa qonccisees.

Tani ay beya shedizayssa gidikko heedzdzu attuma asati issi xaraphe bolla uttidinne izi aaza qommo izati xaafi shedizayssanne haasayi shedizayssa qoncisees

Issi kifile giddoni daro asati shiiqidinne gaammo dunguza mayidi diza kifile giddon asatikka be huphes gamo dunguza mayidi uththidi dizayssi hayssan qonccekko.

tani xeellishin caala woykko cima asati ta xeellishin qasseka hayssa musilime ammano ammanizayti woththiza qoofe be huphe bolla woththidi uttidi deettes

hayssan issi cima aawadayssi ba duunaso kooshe dhoqisiza woykko mayke geetettizayssa shiishshi woththidinne aawozi haasayishe dizayssa qoncisees

maca asati gammo dunguzan oosettida xiba biqamise may7idinne issi bessan shiiqidinne uttidinne ha xeellishe deettes

hayssi nuus misilezi qoncisizayssi aazaye giikko issi aawadayssi issi addey salo medho may7o may7idinne uttidi bey xaafidayssa asas yootishe dees

Issi addedayssi hu7ey izas malaxidi ekkidayssi woykko bo7ati ekkidayssi mayke be kushe bolla oykqidine haasayishe ha simmidi izi xeellishe dizayssaqo.

Hayssan beettizayssi issi adderanne issi maca asarae issi abey bati izeta sinthe dishin xaraphe bolla be kushe woththidinne gede simmi xeellishe deettes.

Hayssan tani beyishin nam'u asati beettosona. Ha nam'u asatappe issi nozi salo medho mayo mayidashin qasseka issi nozi booththa medho mayo mayidi ha xeellishe deetes.

Hayssan qassika tani be7ashe dizayssi aaze giikko gita abbay dees ha abbaza matara qassi asati shiiqidi abbaza xeellishe dizayssanne keehippe izi lo7izayssa qonccises.

hayti nayti tani be ishin keehippe asati lo7osona tani be ishin issi so asa keeththa woykko issi keeththafe kezidayta masatetes izatikka booththa xibabe qammise muleyti may7ida

Issi worati ekkida bessarae oyddu asati guyerakka harati yishe dishen bazzoti ekkida bessara izeti pude simmidi yishe be guye simmi xeellishe deettes

Booththu cuu aththo gizayssa mala haaththey bollara possus gidi qoletishe dizayssa bessees

hayssan gaammo zoone ee boredda woredani ee iita qammani giza woykko dega awusatto qebele gizassi xaafettidi dizayssa qonccises.

Hayssan aaaawaranne aayiea gashe naa daarira hizgiidi nayo giddon utissidinne bees osachanne haddirssa baggara eqqid de7eettes.

ha misilezan tani beyishin nam7u caala aayeti piqireynyane geetettizayti issara shiiqidinne keehippe dosetetes gizayti issi issara haasayidi miicishe deettes

tani xeelliza mala gidikko gaammo dunguza mayida caala asatinne dumma dumma may7o may7ida asati maata ba kushen oykkidinne eqqidinne deettes

hayssani daro macasati hani baggara gede simmidi qasseka attuma nayti hadirsa baggara ha simmidi hizgidi eqqidinne izati dannasishe dizayssa qoncisees

Hayssan qasse issi keeththa asati addeynne macay qa naytara giidinne issife shiiqidi izati issi bessan uttidi ha xeellishe deettes.

Tani beyi shin maca nayti kanche issi bessan shiiqidinne izati a'aazas shiiqidakkokka erikke issi bolla shiiqidi izati uttidayssanne haratakka bessee

Hayssane nu dere gaamma woga keeththeti maatan keexxettida keeththeti iza lanqe shuchi keelettin keehippe lo'iza keeththeti dizayssa ha misile giddon akekana dandayidos.

keehippe demba gadey deettes ha demba gadezan qasseka daro miizatinne dumma dumma dorsati maataza mishe dizayssa qoncisees

Tani beyizayssi aazaye gizayssa gidikko giya giddon woykko kaame oge giddon daro muuzetanne afkadota dumma dumma ayfa ayfeta caala asati bayzishe dizayssa qoncisees.

Hayssan qasseka phuphule masatizayss izi aaza qommoy xaraphe bolla dizayssanne qasseka ta beyishin sineti meecettidi daradarettidi dizayssa masatizayssi deees guussakko.

haaththey dees woykko abbay dees ha abbaza giddon moley gita moley dees molezappe gede baggara qasseka qoodan keehi dariza kafoti de7oosonna

issi dalga oge giddon keehippe lo7iza aspalte oge giddon daro asati shiiqidine eqqida attuma asate izata giddofe issi newa kanchekko macay

Hayssan tani be'ishin gede aargiza derenn waa izi awo giza dere erikke hayssa duuna giddon kon'a ciiridi duuna pazisidi iza giddon izeti geerethis hayssaza medhishi diza indadawus.

hayssan qasseka issi macasiya zo7o macasiya lo7izaara ha simmada be kushe bolla mayke oyqqada dizayssanne haymanot zeleqe gizayssa izi sunthi gididayssa qoncisees.

Hayssan taas izi gizayssi eretonta aggidakkokka assayli machu irjekti indayhon gizayssi amarethora xaafetidi dizayssa hini baggaraka hani baggara eqqidi haasayi shileetti

Hayssan qasseka issi aaway dayssi ba sinthan kooshe dhoqathiza miisha oyqqidinne qasse heni baggara diza adde dayssika miicishe din izati uttidi haasayishe dizayssa qoncisees.

Hayssan qasseka eredoon telebizinenne digitale gizayssi xaafettidinne iza bolla uttidasi dees izapfe guye baggara qasse kaame dizaara bettawus

Hayssan ay bessize gizayssa gidikko gool giidi gizayssanne ingilizethora xaafettidayssanne qasseka dumma dumma hara kuwase kaasse meedata bessizayssa yootishe dizayssakokko.

Adde dayssi issi addey garsara booththa bollara qaseka zo7o koote may7idinne uttidinne heedzdzu birara heedzdzu xeetu shiwu bira xoonan deta gizayssa xaafettidi dizayssa be7ees.

Hayssan qasse orphilee masatizayssi dees hayssaza bolla qasse tababarettiza arabey emesetese gizay xuufe xaafeti di dizayssa bessees.

hayssan tani be'ishin kaamey aadhdhishe dishin ha kaameza bolla qasseka korontegane kaameza be kushen denthidi bolla oykqidayssa qoncisees

Keehippe gita abbay beettees ha abbaza lanqqey keshetti keehippe be7ishin lo7idi dees izappe wora bagggara worati qas beettoosona guussa

tani be ishin issika meye oge bolla haa yishe eqqi didin qasseka hayssa koronte shubo wothishe dees

hayssan koronte gaane gitay gitay issi lanqen shiiqidi dizayssanne aadhdhiya diza giddozii maatatara lo'i lo'i beettizayssa qoncises hayssi

issi adde dayssi issi koronte shuboy oosettizayssa bolla keidinne qanxettidi iitida koronte giigissishi dizayssa bessees

issi yandila masatizayssa garsera izi aaza qommo giigissishe woykko koronteta gidikkokka giigissishe asati hokkidi dizayssa qonciseesko

Koronte ooththiza woykko giigissiza asati koronte shubo bolla kezidinne iitida bessafe aadhdhi aadhdhi koronteza giigissishe izeti dizayssa qoncisees.

hayssi qoncisizayssi koronte shuboy issi mata shiiqidinne toketidi dizayssa qoncisesko

hayssan beettishe dizayssi issi katama giddon issi oge dara bettawus ha ogeza lanqera qasseka dumma dumma miisheti koronte shubotikka beettishe deettes

issi addedayssi ba kushen nam7u xeetu bira issi bolla doorettidi dizayssa oykkidinne awashe banke gizayssa sinthen eqqidinne ha xeellishe dizayssa qoncisees

ha bessani issi adde dayssi motore bolla dizayssanne ha motorezappe gede baggara qassekae issi katha keeththe dizayssa qoncisees

Issi kifile garsani daro asati shiiqidinne issi xaraphey dishin iza bolla haaththetakka aykkotaka shiishshi woththidinne uttidi xaafishe deettes

Hayssi qasseka paqqadettidayssi asas ee takssi caanizayssi ay keena gidizaakkoka giidi xaafettidi uttidayssi hayssani de7ees guussako

asati hokkidie karen hayssa qoqere geetettizayssi uuketizayssane issi macasaya uukkashedin qasse issi naazi izi lanqera aadhdhishe dees

Tani be ashe dizayssi aazey gidayssa gidikko dore zemzemooy ispeshalite xirse hikki minna woykko achchay haakimeso gizayssi xaafettidi bollan dizayssa garseko.

Hassan qasseka tani beyizayssa mala gidikko issi kaamey xaraphe bolla kezidi kaame misilo woththidi hayssan hintena kaame aawa histana giidi xaafettidi dees.

tani be ashe dizay aaze giizayssa gidikko dduu tammanne uddufu xeetanne heedzdzu tammanne uddufu nagizayssi xaafettidi dizidees gaaththazan aazi diikkokka erikke tanee

Hayssan tani beyishini caala asatinne dumma dumma asati shiiqidi issi bolla kibbetidi uttidinne izata sinthen aadhdhida qoma muleytikka issifetetha meettes.

Issi aaway dayssi ba huuphe bolla qoobe wothidi galal7o medho woykko hayssan asttanagajeti woykko oosanchati mayiza koote bollara mayidineuttidi deettes

Daro asati shiiqidiñne tama tama adagpe nuna xoossi naagi giidine xaafettidayssa lanqqera eqqidzinne tamaza dhayssiza massarata gizayssi dizayssa bessees

hayssan qasseka gita keeththey de7es gita keeththezi qas mastotey daro mastotey beettiza keeththenne ha7i wode lo7iza keeththey dizayssa qoncisees

keehippe gita keeththe keehippe lo'izayssi dees ha keeththaza garsera qasseka ha baggara dalga ogey dishin ha ogeza giddora asati aadhdhidi hamutishe deettis

hayssan tani be'izayssi aaze giidi giikko keehippe adussa adussa asati issi mithay garseni eqqidinne ha izati maarara eqqi xeellishe deettes guussikko

hayssan tani beyishin cimmidanne daro caala asati tamarida asati issi bessan shiiqidi uttida qasse izata sinthen haaththatikka dumma dumma miishati doosonna

Hayzi qoncisana koyte gizayssa gidikko issi dalga keexthey gede baggara keexettidi woggaysi dizayssanne izappe ha baggara daro asati eqqidi salpen dizayssa qoncisees.

hayssani tani aazi be'azina giikko issi caala aawa dayssi komputere doydinne iza gaath xam7ishenne be ishe izi dizayssa qoncisees

Booththa kaameti ogera gede bishe deettes izatappe bolla baggara gita kita keexxey ha7i wode keexxey pooqey dees ha baggara dalga ogey woykko aspawtey deesa

Hayssan qasseka daro asati keehippe daro asati shiiqidinne issi bessan uttidinne izatas yootetida yootetishe diza cingursa siyishe dizayssa qoncisees.

hayssan tani beyizay siaaze giikko keeththey hani baggara gita keeththey beettees ha keeththezappe hani baggara maatatinne dumma dumma miisheti beettetees

hayssani keehipe lo'iza katama keeththeti keexxettidi hayssi adda be'ishin kahas lo'izayssi keexettidi lo'idi diin iza lanqera abayebatinne mithati toketi dettes

hayssan tani aaza beyizayssi giikko gitanne wolqama gidida shuchchan ginbettida keeththey dees iza matarakka kaamey dees

hayssan tani beyishin issi dalga ogey dees dalga ogeyppe pude baggara daro dumma dumma gita keeththeti woykko katama keeththeti pooqeti beettetes

issi aawa dayssi ba kushen gita mayke oykkidinne eqqidi haasayishenne qasseka ba qofa aaththishe dizayssa hayssi misilezi nuus keehippe qoncisees

hayssan qasseka arbamince maykele gizayssi xaafetidinne amarethora dizayssanne meskereeme laatammanne ospuna gizayssi xaafettidi dizayssa bessees

Hayssan geda baggara dumma dumma keeththeti de'ettes ha keeththatappe ha baggara qasseka maatatinne guutha mithati dizayssa qoncisees.

Ha'i wode keettey gede qoodan tammanne usuppunae gidizayssi bolla pude keexettidi woykko pooqezi keexettidinne nam'azikka heni baggara hani baggara giidi de'ettes.

Shuchan keexettida gita keetthey dees ha keethethezas qasseka heedzdzu kifiley dees guye baggara daro gita mithati beettosonna.

Hayssan aazaye beettizayssi giikko keehippe tamarida gita gita borce radiza asati shiiqidinne issi kipile giddon uttin issi nozi ba sinthe komputere wothi dees.

Keehippe daro asati shiiqidinne issi bessane hayssa gaammo dunguza sharbeta ba quodhen yeggidinne issi issinoti dishin harati qasseka shiiqidikka izetara eqqida..

Issi zo'onne aaresa gidida addey karetha koote may7idinne ha xeellishe dees.

Hayssan qasseka issi macas karetha daara ha simmada xeellashenne miicashe iza dizayssanne izi sinth diza nayaka kareth gididayssa qoncisees.

issi mitha garsen daro asati shiiqidi gede simmidi mithaykko simmidi eqqidi deettes

Tani beyishin dumma dumma medho may7o may7ida asati shiiqidine izati ay ooththizakkoka erike shin eqqidi deettes

hayssan aaze tani beyizayssi giikko keeththey booththa miishan keexettidi diin be'ishin qorqoro masates gi qorqoro gidenna mela bees izi aazan keexettidi dees

hayssani tani beyishin yekkatite tammanne nam7a hospitale midikale kolejegizayssi xaafettidi amarathora uttidayssanne gede giddoza tani beyishin keehippe lo7izayssa qoncisii

Tani be7ashe dizayssi aaze giikko ha bagga ha baggara gididi hayssa ha7i wode uketha woykko keeke geetetidayssa nam7u addey nam7u maccay kathishe dizayssa qonccisees

hayssi ay qoncisianna gizaysse gidikko ingilizethorakka tari kisarjeri awutorich gizayssi xaafettidi dees hayssi qasseka tani qoppishin haakime keeththen dizayssa masatees

tani be ishen haakimeta masatiza asati woykko haakime may7o may7idayti dhaley bayzettiza keeththen ha simmidi eqqidi miicishe dizayssa qoncisees

Hayssan tani beyishshin issi kifile giddone oyddu asati beettosona issi gade bollan uttida asazi naa gashshe naa idimmidi dizayssa qonciseesko

hayssan tani beyiza wode aaze dizayssi giikko issi aawadayssi ba kushe laaledinne haasayishe dizayssanne iza sintera qasse booththa may7o may7idayssi eqqidi siyishe dizayssa qoncisees

tani beishin ha aawozi ayfe saketidi yezayssa masatees ha aawoza sinthen aawoza aypeza beyiza addeykka de7ees

Hayssan nam7u asati beettosona ha nam7u asatikka ashshagetidi dizayssa booththa miisha ba kushen oyqqidinne issi macaranne issi addera eqqida.

issi macasiya daara bullattidi zo'os matatida qamise mayadanne ba hu'e guye oyssethada ha simmadanne eqqada xeellashe dawus

hayssa ni katametho keeththe woykko issi katamay dizayssa qoncisees ha katamaza giddora ogey dugerakka puderakka aadhdhishe beettees mithikka beettees

hayssanka qasseka tani be'ishin qorqoro keeththey lo7izays keexetidi oorath ke7idi uttidayssanne iza garsera asati qas beettizayssi beettes

Hayssan tani ay be azina giikko abineezere dale keeththa gizayssi xaafettidi amarethoranne ingilizathora xaafettidi uttidayssa akeeka disgossokko.

Tani xeellishin guyera dizayti janxila be hudhe bolla oykqin sinthera issi aawa dayssi izetas haasayishenne ba qofa aaththishe dees.

Hayssa beettizay aazey gizayssa gidikko ogey beettees gede baggara keshetidi dizayssi hayssa haakime woykko doktire isaasa giddo kilnike gizayssi beettees

issi lo7iza keeththiya sekiraheni baggara bettettes keeththeti daroti lo7izayti iza kaden lo7iza lo7iza maatay tokketidi diin qasseka guzgazetikka hiixettidi deettes

haa yiite poo7o gidida timirte tamarite gizayssi hayssandi xaafetidi dizayssanne qasseka hayssi nuni beyishin timirte keeththa gididayssa qoncisees

aaze gizayssa gidikko issi dalga ogey dees duge baggarakka dalga ogey dees pude baggara wora woykko gita gita mithati deettes

Issi macas issi aawa dayssi ba kushen dimxe woykko qaala dhoqisizayayssa mayke gizayssaza oykkidinne ba huphen qoope woththidi ha simmidi xeelli shidee.

caalidanne woykko cimmida asati laxana may7dinne maata be kushen kushen muleyti oyqqidi ha simmidi izeti eqqidi dizayssa beyanas dandayoos

Issie cimmida masatiza oge giddora kawo oosanchati issife shiiqidinne mithika woykko woratikka aadhdhi aadhdhi dizayssa lanqera ha simmidi izati yishe dizayssa qoncisees

Hayssan dumma dumma miishera kare kezidi eqati ke'idi dizayssanne hayssan qas gede baggara kirtaase woykko kartoone giddonka izi aasa qommoy ashshageti dizayssa qoncisizayssakko.

Hahayssan qasseka daro asati shiiqidinne attuma asati oyddati issi addeza kushen booththa miishe dishin ha addeza kushappe issi nozi ekkana gees

aslaasayaaloiahayssan tani beyishin daro asati ba qoodhera booththa walakka sharbe qolidayti ha simmidi izati yishe dizayssanne bessizayssakko

arba mince katamay giddon diza gaammo adde baabbayeera qasseka izi guyera diza dumma dumma mithatara beettosuna guussikko

Issi gita izi aaza qommo woxa masatizayssa addey doyishin ha baggara qasseka diza addezi gede simisidi xeellishe dizayssa qoncisees.

Hayssan tani beyi shin issi cililo medhon qalamen qabba7etida keeththey bolla addenay ta shemposo keeththe giidi xaafettide

asati hayssanni tani beyishin patana pattanettishe dizayssa masatees daro asati barka barka uttidinne hokkidi baas imettida waraqaata nababishe deettes

hayssan qasseka wodoronee issi asato qachidie wodoron keehippe qachidi woththidayssanne ha asay adde gidinka maca gidinka eretontayssa bessees

Issi adde dayssi izi aaza qommo wordo izi ooththidakkoka erikke gin kushey izas guye aaththettidinne qashettidi biratara dizayssa bessees

hayssan aaze gizayssa gidikko oyddu attuma asati issi kifile giddon shiiqidinne nam7ati yelaga nam7ati qas caala giidi eqqidi doosona

gaamma zooneni pirde keeththatanne qasseka asas hazooneza giddon asi Mooretikko woykko badalettikko izetas pirde imettiza keeththe yootishe dees.

Hayssan tani be7ishini daro asati shiiqidinne oge bollafe daro buurata pittishenne dumma dumma qoshashata izeti denthishe dizayssa hayssa misilezi bolla nuni qoppana danda7o.

lo7iza maata giddon iita buuratinne koshshonta miishati wodhdhidayssa asati mithara caalata gidinka qasseka naatethata gidinka shiiqidinne denthishi dizayssa qoncisees

Daro asati attumaynne mace shiiqidinne oge lanqefe buurata pittidi issi bessan izeti shiishshishe dizayssae qoncisiza misilekko.

Dumma dumma haylandeti bollara duge maashine bollara goggizatho hizgidi yiidi gaden qoletishe deettees.

asati wolqama shuchchu oge bollafe heedzdzus oyqidi ha denthidi ekkidi yishe dizayssanne qasseka gede baggara ooththishe deetti

nam'u bagarakka gita gita kaameti ha simmidi yishe diittes ha kaameti hadirsa baggara doyssi booththa medho ushachcha baggara doyssi c'lilo medho oykkidayssa qoncisees

Issi macasiya daara payda dumma quxure gizayssa xaafadanne dizayssanne ha macasiya beyishin keehippe lo7izayssa bessees

Hayssan dijitale matawuqa telebiran ekkite woykko kuntho woykko kesisoy dandayettes gizayssi xaafeti uttidayssa keehippe qoncisees.

ay qoncisize gizayssa gidikko gasha naytappe biidinne gita nayta gatoy muleysikka ha7i wode payda matawuga oykkana mala gizayssi xaafettidi uttides

hayssan issi silke giddon daro qofati yiidi gelidayssa bessishe dizayssanne hayssa qopaza ooraxiso giza oyshay dizayssa iza bolla xaafetti diizayssa qoncisees

hayssan qasseka tani beyishin kaame giddora woykko lo7iza kaame giddora asati ha simmidi yishe dishe ha iza giddora kezidi ba kushe denthidi asata sarothetes

Issi caala aayo daara aayo arekash demmise geetettizara be ayfe bolla manaxire woththidara ha simmada iza xeellashe dizayssa bessees.

ero hayssi qasseka tani xeellishin waani lo7izakkonne keehippe lo7iza keeththey keexettidinne oorath giigidi qiqqi giidi ke7idayssa hayssa misileta bolla bessees

Yelaga naytinne qeesseka issi caalli caali ekkiza asati shiiqidinne pude baggara kaamey deishin duge baggara qasseka izeti dumma dumma miishata ogeta ooththishe dizayssa qoncisees.

hayssa tani beishin karatha kumetha kumetha may7o may7da asati shiiqidinne issi izi aaza dubbusha giddon shiiqidi issay issara ufayssara haasayishe deettes

hayssan tani be ashe dizayssi aazee giikko keehippe adussa adusa asati shiiqidinne issi bessan shiiqidinne izeti issay issara xeelettidi miicishe dizayssa qoncisee

Hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko tophiya bayndira masatizayssi issi zuma bolla hiixetti didin booththa kumetha may7o may7da asati shiiqidi eqqida.

Tani be7ishin issi orde aawa dayssi ha baggara uttin gede baggaraka qasse issi macasaya uttadaneeee izis guye baggara bandiray dishinne uttidi izati ha xeellishe deete.

Tani akeekanas hayssafe dandayiday aaze giikko asati tani beyishin banke keetheten ooththiza asata masatettes erikeya izeti aazi ooththizayssa gidikkokka shen shiiqidi ha baggarakka gede baggara eqqida

hayssa nii issi macasiranne nam7u addera eqqidi deettes nam7u addeti ushachchanne hadirsa baggara macaseys eqqida

Issi naadayssi uttidinne ba kushe bolla haakime keeththa gelidi uttidi ba kushey qashetidi suuthi izappe eketidi di shin ha simmidi izi miicishe dizayssa qoncisees.

Nam'u adussa maca nayti deettes ha baggara di zaari zokkoson tophiya bandiray dees izakka zo'o kumetha may'o may'adanne eeqqadus

hayssan issi aawa daysi ha simmidi ba supe may7idi eqqidayssanne qasseka utti danaya pude aawoza aype xeellashe dizayssa qoncisees

hayssan qasse dumma dumma pooliseti ba kushen izi aaza qommo miisha oykkidinne ha bessishe eqqidinne ha simmidi muleyti heedzdzu cugan eqqidi miicishe deettes

hayssan qasse misilezan tani beyishin daro bulla medho may7o may7ida pooliseti gaammo dungozara may7ida asata yiidi salantidi salantidi aadhdhi beettes

hayssa ni issi adde dayssi ha simmidi adde gidonta poolisey ha simmidi uttidinne waraqata bolla xaafishe izi dizayssa qoncisees

Hayssan beettizayssi daro asati issi kifile giddon xaraphe bolla uttidinne xaraphey be sinthen dishin uttidi izati daro komputereppe ooththishe dizayssa qoncisees.

Issi caala poolise aawadayssi ayfesoy doboca doboca giidi ekkidayssi ha simmidi eqqidinne xeellishe izi mitha garsen dizayssa qoncisees.

daro asati ha simmidi iza giddon aadhdhi aadhdhi pooliseti uttididin issi dubbusha giddon uttidinne waraqata oyqidi asappe cingursa siy xaafishe deettes

Hayssan izi qoncisizayssi aazey giikko tophiya pederaale poolise gizayssi xaafettidi dizayssanne izaas pude baggara qasse kiloy dizayssa besse.

Hayan qasika issi xaraphe lanqe.poliseti salo medho mayo mayidaytinne duma duma medho mayo mayidayti issi besan utidayssa kehippe qoncisses.

hayssan qasseka maashinati daro gade goyiza maashinati dishin ha maashinata bolla daro asati shiiqidinne iza bolla keidi ha simmidi izati yishe dizayssa qoncisees

salo medho mayo may7ida asati woykko be ishen poolise masatizayti ba kushen hayssa nu dere tophphiya bandira oyqqidinne muleytikka ha simmidi salpera eqqida.

Hayssan asati bayndira bolla kessishe woykko tophiya bandira kessishe dizayssanne goera diza asati iza wogaza yexishe dizayssa bessees

hayssan daro keehippe daro pooliseti issi kifile giddon dubbusha uttidi izatas haasayettishe dizayssa maarara uttidi siyishe deettes

Hayssan issi poolise dayssi dees issi poliseza poolisezi haratas haasayishi haasayishe dizayssanne haratikka qasse izetappe iza pe siishe dizayssa qoncisees

issi poolise dayssi oge bollan eqqidinne bulla medho may7o maydi poolise qoofe woththidi ha simmidi eqqidi deesko

Nu dere gaammo asati para bolla ke7idinne para toggidi gaammo dunguza mayidinne issifetethane issi dalgasohora aadhdhidi izati yishe dizayssa qoncisees.

hayssani tani be7izayssi tophiya giddon gelidi issi issi miishata be7iza woykko turuzume geetettidayta afirkafe yidayta izeti erissishe dizayssa qonccisees.

Hayssan qasse ka7e kawo oosanchati issife shiiqidinne izi aasa qommo izata haasayetishe dishin ha haasayaza siyishenne akeekishe izeti dizayssa qoncisees.

Hayssi tani be ishin macasiya kawo mishiro masatawus heeni baggara diza aawozi qasseka kawo masates ta erikke giin be'ishin hessa masatinko tani gizays.

hayssani qasseka daro asati shiiqidi oge bollay eqqidinne issi baanere oykkidi dizayssanne madabarara qashettida miishay izata sinthen dizayssa bessees

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko macanne attuma asati issi lanqera issi aawa dayssinne qass hani baggara nam7u macasati uttidi deettes

Issi addeynne woykko issi attuma asinne heedzdzu maca nayti shiiqidinne qorqoro ba kushe bolla oykqidi ha nam7ati xeellidi deettes.

Issi aawa dayssi ha simmidinne uttidi ha xeellishe dizayssanne ha addaza guyera qasseka dumma dumma xuufeti xaafettidi dizayssa keehippe qoncisees.

dumma dumma asati shiiqidinne issi bessan geda simmidi izati uttidayssanne ha asata sintha baggara hara asati eqqidi haasayishe dizayssa qoncisesko

Hayssanka qasse tani beyishin daro caala gaxxare asati shiiqidinne issi bessan muleyti shiiqi gede simmidi hayssa duulata uttidayssa qoncises ta beyishin

Hayssa tani beyishin dumma dumma kawo oosancha dhoqa keeththan ooththiza asati uttidinne ba guyera tophiya bayndira essidi deettis.

Qorqoro oydu asati shiqidinne maccasi hinirakka qorqoro ha imishe dizaysanne atuma asaykka guyera eqidi dizayssa qoncisses.

issi caala aaya daara daro kooshe dhoqatizayssa hayssa mayke geetettizayssi daro qommoy izi diunaso shiiqidi uttin haasayashe iza dizayssa goncisees

Hayssi qoncisizayssi aazaye giikko issi caala aawadayssi ba aype bolla manaxire woththidinne mitha garsin ha simmidi eqqidi dees.

Hayssan qasseka ha baggara maca asata qasse gede baggara attuma asata izgidi mayetidi giigidi madarike bolla keziti izeti eqqidi dizayssa qoncisees.

Tani beyi shin gashsha nayzi oyde bolla uttidi izi aaza gish mantha asati qoddin yeekkishe dizayssa qoncisees.

Daro asati issi gifile giddon shiiqizinne ba kushe idimmidaykka qasseka miicizaykka giidinne ha simmidi izati eqqidi dizayssa keehippe qoncisees.

hayssan qasseka tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi caala ogeppe pude baggara o7oy buro keexettiza mitha keeththeynne hara asati asati beettetes

Nam7u baggarakka asati hani baggankka dizayti shiiqidinne utti deetes gede baggarakka dizayti shiiqidinne utti izi aaza qommo izati haasayishe dizayssa qonccisees.

Hayssan qasseka ee izi aazi ooththiza asati tamarida asati kawo oosanchati shiiqidinne issi bessan duge simmidi izeti eqqidayssa qoncisees.

Hayssan tani beyishini giyata giddon woykko giya masatizayssa giddon daro ayfa ayfeta shiishshidinne asati bayzishenne shamishe dizayssa ha misilezi qonciseesko

Gita gita giyay beettir ha giyaza giddora gede tani xeellishin daro keeththaza garsen may7otinne dumma dumma miishati bayzettishe dizayssanne ha keeththazas matan maca daara dizayssa bessees

Tani xeellishin hayssi ta qopishin ooratha keeththay buro keexettanas giigishe dizayssa masatees hayssa giddora qasseka koronte shubotikka aadhdhi aadhdhi deettes

Bizeere jekiti nuuni issi kaame daara gede simmada eqqada dawus hakamey giddon qassy macati gelishenne hara asatikka gelishe deettes

issi keeththa garseni asati shiiqidi ta beyishin keeththa masatenna kuhaasey kaa7ettishin asi uttidi dizayssa masates hessan uttidi deettesku qasse

Issi kifile giddon macasati uttidi hani baggara macasiya tukke essa shenne sinetara giigissada din heni baggara attumu asati uttidi doossonna

Dumma dumma ayfa ayfetinne dumma dumma muuzeti afukatoti haratikka loometinne santheti hayssazan beettosona.

Tophiya bandira masatiza may7o may7dinne kuwaase kaasanchati woykko isportennati kuwaase kaassa denba bollan daroti shiiqidinne kaa7ishe dizayssa qoncisees.

hayssan qasseka korontey iitikko koronte giigissiza ash asati ba may7o7oy kumetha qoofera dizayssa booththa qoofera dizayssa may7idinne ha simmidi eqqi dooson

Hayssan qasseka tani beyishin ha baggara gashe nayta gede baggarakka qas gashe nayta hizgidi shiiqidi issi lanqen izati aysi yizaakkokka erikkishin uttidi deetti.

Hayssan tani be ishin korontey iitin issi addedayssi koronteza pinthara yiidi oykkidi giigissishe giigissishe iza giddon iitidayssi diikko giidi be ishe dizayssa bessees.

Hayssan qasse tani be'ishin giyan shamonne bayzo bolla asati issi bolla daro qommota shiishshidi bayzishinne shammishe diza issa bessees.

makinati woykko kaameti uttizason asati shiiqidinne be baana baana bessa baana si kaameta shiiqidi iza giddon gelidi yelide naagish dizayssa qoncisees

asati hayssan tani akeekizayssa mala gidikko gaammo dere asatako ha asati ba huphe bolla gaammo woga gucheta essidinne issifetethan shiiqidi deettes

Hayssan issi macasiya daara issi katta qommoy tokketidi dolishe dizayssa giddora pude qasse aadhdhada bosheti ekkidayssa iza pude keelakki ashe dizayssa qoncisees.

Hayssan issi addey ha simmidi eqqides tani dosays arba mince gizayssi ingilizethura xaafettidi uttidayssa sinthera xaraphetikka doosona.

hayssan tani xeellishin zo7o medho shurabe may7ida nam7u macasati geden simmi eqqidi be kushe bolla yeddidi izeti woray sinthera beettishin eqqida

Hayssan tani beyishin booththa medho may7o may7da nayti eqqi didin sintherakka izetatho maydayti e uttizay ichizay giidi deetteskko.

Hayssani qoodhe pazo kafo gadha kafo daara keehi meli ekkida wora giddon woykko mela mitha giddon eqqada de'awus.

Nam'u maca nayti uttidi miicishe keehippe ufayettidi izeti dizayssanne issiney huphe bolla manaxire dizayssa ha misileze nuus qoncishidi bessees

issi addadaysie haaththa be duunan ma7e haylandera oyqqidinne duunaza doyi woththidinne izi haaththaza ba duunaza garsen qolish dees

Dhuma giddora asati shiiqidi issi bessan uttidinne tamay eexxishe dishin hatamaza lanqen uttidi waquma mizaatho masatettes taas giin erettenna.

Hayssan shuchchan maata keeththetho hizgitidi keexettida lo7iza keeththaya dawus he keeththay bolla qasseka inxoto farke gizayssi xaafettidi dizayssa bessee.

Ay bessi zeegizayssa gidikko hayssan booththa may7ota may7ida maca naytanne sinthera qasseka uttidikka ichidikka diza asata keehippe izi qoncisetees.

Issi lo'iza keeththe garsan shiiqidinne daro asati eqqida. Ha asatappe sintha baggara qasseka maatati keehippe lo'iza maatati diza issa qoncisees.

ayssan tani beyishin issi addedays gede simmidinne abba lanqen eqqidinne ha abbazas ba kushe gede zaaridi simisidi xeellishe dizayssa qoncisees.

Hayssan tani beyishin issi addadayssi komputere giddun xaafishe dishin harati qasseka ba sunthaza iza giddun xaafisana giidi giidi naagettes

gasha naytinne qasse dumma dumma gitati shiiqidinne issi bessan izati dizayssanne qasseka hara asi izata tamarsishe dizayssa ha misilezi qas keehippe nuus qoncisizayssa bessees

hayssan tani beyishin issi asati shiiqidinne payda matawu qas mazagabettanas yiidinne izata sinthen eqqin asata izati xeellishe deet

Heedzdzu macashati deettes ha heedzdzu macasatappe nam'ati waraqata ba kushe bolla oyqqidinne xaafishe xaafishe dizayssanne issiney hokkidayssa bessees.

Hayssani asati mazagabettishe woykko xaafettishe dishin qasseka dumma dumma hen baggara xaafishe diza asay ha xeellishe dizayssa qoncisees.

hayssan macasati shiiqidinne issi bessan uttin karetha sharbe may7ida aayadara uttadanne warakata bolla xuufe xaafashe dawus

kuwaase kaasanchati isi melidi xurattidi ekkida bessan kuwaase nayti shiiqidi kaa'ishe dizayssanne issay issara marshettishe dizayssa qoncisees

hayssan aaze beettizay gizayssa gidikko gasha nayta woykko qeeri nayta shiishshidinne isporte oothishishe dizayssanne ha nayti qasseka ba kushe bolla denthidayssa qoncises

salo medho may7o woykko salo medho may7o oykkida shurabe may7da asati issisora shiiqidi geda simmidi eqqidi deettes

hayssan qasseka daro kuwase kaasancha nayti shiiqidinne issi bessa sinthara aadhdhi uttin guyera qasseka mantha mantha gita asati eqqidinne xeellishe deettes.

Kuwaasey kaa7ettiza meedan kuwaase kaassanchati shiiqidinne issi bessan uttin haratikka eqqidi izata haasayishishe de7ettes.

tani xeellishin izi aazi hayssa isporte ooththiza asata masatizayssi keehippe gitati ekkizayssi ha misileza bolla dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellishin kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7izayssanne qasseka issay issara kuwaase marshetishe izeti dizayssa ha misileze qoncisees

Hayssi ay qoncisi ze gidayssa gidikko issi oosanchati issi bessan ooththizayti issi medho may7o booth may7dinne heedzdzu cugan salpetidi izete deettes

Ee tuma hayssan isportennati shiiqidinne issi dalga meeda giddon eqqidinne izeti ba isporte dhollishenne qasseka kaallishe dizayssa besseesko.

kuwaase kaasanchatappe kaa7ishe issozi kundin qass harati iza zaphe bolla kessidinne haaki meso efishe dizayssa keesippe hayssi nuus qoncise

Zo7o medho may'o may'ida isporteynnati woykko kuwase kaatsanchati buro dicciza woxateti shiiqidinne issife eqqidi de'oosona.

Kuwaase kaasanchati kuwaasey kaa'ettiza dembaza giddon shiiqidinne kuwaase izeti issay issara marshettidi he haa gidi kuwaaseza ka'ishe dizayssa qoncisees.

Tani be7ishin booththa issi medho bollara shuraabe garsera qonxa gixida maca asati shiiqidi eqqidoosona.

hayssan tani xeellishinii salo medho oykkidayssinne bulla medho oykkidayssi keehippe lo7iza shuboy dizayssanne ha shubozi ta beyishin ufaysizayssa bessees

dumma dumma daro miishati lastiqe masatizayti qasseka dumma dumma miishati shiiqidinne gashe nayti izan kaayiza macawaacha masatizayti dizayssa bessees

hayssani qasseka tani beyishini issi addadayssi tubbon ehidinne buro keexxettiza keeththe haaththe ushshishenne iza giigisishe izi dizayssa qoncisees

Hayssan aazaye beettizay gizayssa gidikko issi addey madarike bolla kezidi eqqin hara asati haara gede simmidi uttidinne izi haasayi shedizayssa siyishe deettes.

silke charjizayssati gemedetinne woykko hayssa silkey izan charjettiza wodorozinne qasseka ha wodoroz iza giddon geliza bukseeri geetettizayssati dizayssa qoncisees

hayssan qasseka daro qommo woykko oyddu qommo malke medho oykkida maxaafati issi lanqera uttida

hayssan qasseka dumma dumma medho oykkidayti woykko dumma dumma malke oykkida irsaseti dizayssanne iza ta xeerozi qasse poqetidi xaafanas giigidi dizayssa qoncisees

tani xeellishinn qasseka hayssan silkey issi xarapheezza bolla dees iza bolla xire izi aazi gizayssi xaafettidinne dizayssa hayssi qasseka besseesku

keehippe ha7i wodey ehida silkkeeza hayssa aypoone geetettizayssaza issi lanqera ha zarsidi wothidayssa bessees

issi koronte gaane masatizayssi bollara izas daro daro miishati salo medhora dizayti dizayssanne garsera qas booththaranne karetha medho oyqqidis

Aeahayssan biskilite laaggiza nayti issi oge giddora wodadarettidi izati biskilite zara woykko saykile zara woxxishe dizayssa keehippe qoncisees

hayssa nii tani beyishin gita kaamey woykko galal7o medho kaamey dees hakaamezi qasseka oge giigissishenne oge lo7athishe dizayssa hayssi nuus qoncisees

Keehippe gita abba giddon daro mithatinne issi keeththey dees mithazikka issi bolla doorettidi keeththeyppe gede hadirsa baggara uttidayssa bessees.

qoodan keehippee dariza kaameti kawo oosanchata naagidi naagidi issi bessafe hara bessa efidinne yeggiza kaameti shiiqidinne madadara eqqidayssa qoncisees

Keehippe ee Gita woykko keehippe wolqama kaame bexzam keehippe zolddi eekidayssi ee elektirike beskkile gizayssi iza bolla xaafettidi dizayssi oge kumidi eqqides

hayssan qasse tani beyshen gitae dalga oge giddora gita gita kaame eqqidayssanne booththa kaameti ha baggara yishe dizayssa qoncisees

Issi adde dayssi gimele goochchidinne abba lanqera gita haaththe lanqera aadhdhidi izi bishe dizayssanne ha gimeleti qoodan nam7e gididayssa bessees.

ha misile bolla tani beyishin issi addedayssi motorsaykile togidinne ha simmidi oge giddora yishe dizayssanne ha addezi laaggishe dizayssa bessees

Hayssan bazazo geetettizaara issi dalgga oge giddora ha simmada iza yishe diza issanne ha ogeyppe pude baggara nam'u asati aadhdhi beettes guussakko.

issi dalga heerani asinne kaame daro qommo mishay shiiqidi dizaason asati gede simmidi bishe deettesko

Hayssani tani beishin heedzdzu kaameti heedzdzu heedzdzu masimaaren dizayssanne ha kameti medhoy qasseka karethanne booththa walaka gididayssa qoncise.

issi dalga ogeyra issi kaame daara be7ishin keehippe lo7izara ha simmada iza ha ogeza dalga ogezara yashe dizayssa qoncises guussakku

Issi dooma dayssi dishin ha doomaza iza wulchere bolla utisidinne gita shegere geetettiza kame giddon izeti hayssaza gelthishe deettes.

tani hayssafe akeekizay aaze giikko ogezikka be ishin keehippe lo7ees issino qasseka gede baggara diza pooqe keeththezikka keehippe lo7ees

kawo keeththe xeellishin masatizayssi woykko issi issi oosanchati izan aqanas kondomineme geetettiza keeththeza malay keexettidinne giigidi kezidi buro garsera wurishe dizayssa qoncisees

hayssan tani beyishin asati shiiqidinne issi issi bessan daro asati baggati ichida baggati eqqidi ha xeellettes baggati uttida

Hayssani qasseka katametho keeththe keehippe lo7izayssi keexettidi wurerenna buro keexxettidi keexettidi keishe dezayssanne dumma dumma mastoteti gelontayssa qoncisizayssakko hayssi

Hayssan qasseka tani beyishin booththa qalamenne qabbayettida woykko tiyettida be7ishin keehippe lo7iza keeththey keexettidi giigidi dees

issi gita kifile giddon dumma dumma lo7iza lo7iza ha7i wode oydetinne dumma dumma ha7i woyde algati dizayssa keehippe koncisees

hayssi qasseka nuni beyishin keehippe lo7iza keetxekko keehippe lo7iza keexxe gididinne hayssi pudeththaza neni nuni qoodishin keehippe qoodan dariza pooqezi eqqidi dees

kawo keeththey woykko keehippe gita keeththey qoodan gede nam'u tammappe darizayssi pude bolla keexetizaysidayssi ha"i wode keeththey pooqey beettees

Hayssani qasseka itaettegita gita keeththeti deettes ha keeththezappe guye baggara mithatinne abeeba masatizayti dizayssa qoncisees.

Hayssan heedzdzu attuma asati hokkidinne issi waraqata bollan izi aaza qommo nababishe izati disayssa hayssi nuus keehippe qoncisees.

Hayssani keehippe gita keeththey dees ha gita keeththezi katametho keeththe keehippe lo'izayssa mastotennne laameran oothettidayssa keehippe lo'izayssa qoncisizayssakko.

Keehippe gitatidi ekkidayssi woykko be ishin keehippe lo7izayssi gitae kawo keeththey woykko mangiste keeththe beetti shidizayssa qoncisees.

gasha nayta tamareso keeththa bessees tamareso keeththan gashsha nayti maarara uttidi tamarishennee qasseka maxaafa ba sinthen doywudi woththidi siyishe deettes

issi caala aawa dayssi tamare nayti tamaridi wursidi maraqetiza qallassan may7iza may7o may7dinne iza qoobeza hu7e bolla woththidi eqqidi haasayishe dees guussakku

Tani xeellishin tamare nayti uttidinnee laybereeri giddun woykko nababettizayssa giddun nababishenne xaafishe xanna ishe izeti dizayssa bessees

hayssan heedzdzu asati beettosona ha heedzdzu asatikka gede simmi uttidinne komputere izeti be'ishe izappe xanna ishe dizayssa qoncisees

hayssi tani be'ishin garseranne bollara giidi tamare nayti tamareso keeththen woykko yumberestin iza bolla ichiza dorme giddon diza algaza gididayssa qoncisees

attuma asati woykko gita gita asati tamarida asati kawo osanchati hayssa tamirte keeththa aawa gidida woykko hayssa biranun neggaykka sinthera eqqin harati uttidi doosona

Hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko booththan keexettidi qabba7ettidi tiyettidi giigettida keethte be ayssekko

Tamaaridi wurssidinne lo7ora wurssidi anjjo gallasan mayettiza mayoxa muleytikka he tamaare nayti mayidine issi dalgga soho giddon gelidi uttida.

Salo medho oykkida kaamiya duge simmada eqqadawus ha kaamey giddon gelidi bana giza asati shiiqidinne eqqidi ha xeellishe dizayssa bessees.

maca nayti tamare tamaridi wursidinne anjattishe dishe ufayssara ha simmidi anjatetha may7oza may7idinne miicishenne ufayetishe deettes

hayssan qasseka ay qoncisize giikko hayssa daanna xila unentira shiiqida daro gita gita asati haaththa shoorey gogishe dizayssa poto bolla qaraxidinne bessetes

Issi addadayssi ayfesora ordi ekkidayssi booththaranne karethara walaka may7o may7dinne issi ciisha matara ha eqqidi xeellishi dees.

hayssan tani beyi shini issi kifile giddon gashe tamare nayti kifile giddon tamarishe dizayssanne ha nayti qasseka iskibirtonne daftariya oykkidi dizayssa bessees.

issi dalga keeththey dees ha keeththazi tani beyishin tamara nayti xanna7iza bessa woykko laybereri ingilizethora geetettizayssa masates guussikko

hayssan qasseka aazikkoykka baynda bessani issi kifile giddon daro asati maxaafatinne dumma dumma miisheti xaraphe bolla de7ishin uttidi deea

Waraqaatay micettida mala masatizayssi diin timirte ministere gizayssi xaafettidinne garsera qasseka ingilizethora xaafettidi dizayssa bessees.

ogey lo7iza ogey hayssa nuni beyishin uu fi daale masatizayssi zerqe warqi geetti ekkiza ogera issi kaamey aadhdhidi ha ogezara bishe dizayssa qoncise

Issi kaame daara gede simmada bishe dishini ha kaameppe pude baggara issi poolisey beetees ha poolisezappe pude baggara qasse issi adde dayssi beettees guussako.

hayssan tani beyishin ooratha ogey wora giddora qeexettidinne medhetin ha ogey giddora gede simmidie qoodan ichachu gidiza asati bishe deettes

hayssan issi haaththey izan aadhdhanayssas gita tubbo izeti biitta goydi tubboza biitta garsen moogishe dizayssa qoncisees

hayssani tani beyishin gita kaamey woykko oge giigissiza kaamey maashiney dishin ooratha ogey oosettidi giigin ha ogeza giigissishe kamiya dizayssa qoncisees

ha misilezi qasseka nuus qoncisana dandayiday aazay gizayssa gidikko issi mitha garsenie gede qoodan laapun gidiza asati shiiqidinne booththa may7o may7i eqqida

Goy jammaradis hayssan be ishin keehippe lo7iza ha ogey dees ha ogezi giddora qasse henira ha simmidi yishe dizaa issi kaame beettees

Hayssan tani be ashe dizayssi tullu daamotu waanna yekefiya xaabiya gizayssi xaafettidinne madadara dizayssa qoncisees

Hayssan qasseka gashe kaame woykko gaare masatizaara din hanni bolla qasse dalgga oge lanqqera daro asatikka deettees ha kaame bollaka pude asi keuizayssika qonccidi beetes

bombaye gaane masatizayssi giddon idin duge baggarakka qas pude baggaraka dumma dumma keeththeti keexettidinne shubora keshettidi dizayssa qoncisees

Gita gita tubboti woykko gita tubboy issi kaame bolla kessidi woykko hanno aysuuzu giza kaame bolla kessidi caanettishe dizayssa qoncisees.

Daro asati shiiqidinne gaammo dunguza may7idayti issi bessan keehippe daridi shiiqidi dishin qasse izati imathe mokkidi yiidi geelishe dizayssa qoncisees

hayssan tani beyishin korontey watamay oykki deneene cuu ishe dizayssanne iza lanqen aykko qommoykka bayndayssa qasseka sinthe baggara kaame masatizayssi dees

Hayssan issi caala aawa dayssi hokkidinne bomba bollafe woykko ooratha bombay oosettidayssa giddofe yiidi haaththe uyishe dees

hayssan aazay beettizay gizayssa gidikko yarkanetinne bomba shiiqidi macati haaththe duuqishe dizayssanne dumma dumma hara miishati beettosona

bombadara ooratha bombay haaththa bombay oosettada giigada izaddin ha bombayppe gede baggara daro mithati deishinne izi giddon nam7u macati yarkaneda shiiqidi eqqida

hayssan qasseka daro attuma asati shiiqidinne issi keeththey buro yegetidi keexettishe dizayssa lanqen shiiqidinne eqqidi ba qofa laamettishe deettes

Issi haaththa tubboy dees haaththa tubboza lanqera daro asati shiiqidinne ha simmidi izeti eqqidi ha tubboza izeti xeellishenne akeekishe de'ettees guussakko

Haysan qasika cala asati shiqidin duma duma tamarida asara eqidinne xelishe dizayssa besses.